Shikuru bihi mpɛ foolee zɛya bi zimi n guli ni bi chibi shiriga so n na zi kuɣu zuɣu ka doo gbubi shɛriga maa n chibiri o paɣa so mi zila tɛɛbuli gbuni n sabiri gbana puuni.

Sarati biaɣu n niŋ ka dizuɣu che ka loori maɣalim za palli yaɣali loori maa sipɛɛpasi pala palli maa zuɣu ka ʒim do tingbanni.

Niriba n chaŋ nini liha lihibu muɣu ni bi chaŋ mi n ti ziya lihiri wobiri bi yɛla bi zaɣi bɔbigu ka ninvuɣi yino yɛ gban sabinli gban sabinli maa yɛla doo ka o zi bini zaŋ loori shɛli kana maa gbuni.

teeku noli ni m-bɔŋɔ niriba pam bela teeku maa noli ni bɛ yarigi la binyɛra tiŋgbani ni ka doya ka shɛba mi ʒiya bɛ pam mi be kom maa ni m-duɣiri kom maa shɛba mi kuli ʒimi n-diri fiila.

Gulinyaanga n bɔŋo ka goota titali ʒɛ dini bi zaŋ la shinshaɣu papu nima n tu goota maa ni ka kobɛɣu yirina pompi nim maa ni n kperi goota maa ni bi bihi n guuri gindi goota maa gbuni ka so yoogi o takoro ka di kpa goota maa shee.

Nitaba n pie foolii n chani saakom ni. ŋun be tooni ŋo ʒila boɣati o zuɣu ni ka nye doo ka ŋun be o nyaaŋa gba nye doo ka gba ʒi tahaibila ka gala be dini. Ŋun me doli yela liiga ʒee ka gbubi kabeg

Ashibiti duu m-bɔŋɔ ka do' ninkurugu o do garɔ zuɣu ka bɛ zaŋ chinchini piɛlli pili o dɔɣite nima maa mi yela neen' shɛŋa din guri ba bɛ pili la bɛ ni zaa ha ka bɛ pili bini bɛ nini ni ka piri nu' suriti.

Lahabali sabiriba n bɛ duu ŋɔ ni bi shɛba ʒila kuɣusi ni ka shɛba mi ʒɛ zuɣusaa shɛba gbubi la alikalimi nima n sabira ka shɛba mi yaari yɛltɔɣa shɛli din chani duu maa ni.

Tiŋ bihi mini prinsi m mali zabili ka prinsi maa gbubi diɣi zaɣi kara m mali daari tiŋ bihi maa tɔm bihi maa puuni so niŋla nosi maɣis ka kpa ninkpara o mini pringi m kpɛ taba ni.

Mopilli zaɣtitali zaɣviɛlli n ʒe dundoŋni ka ninvuɣu bobigu kana ti ʒe di gbuni bɛ puuni paɣa yino ʒila mopilli maa tooni n yari ban kpalim maa yɛltɔɣa.